Haleh bu jigeen la, mungy takhaw sol robu, tek lokhom bi ci bopam bi, sol meeche, monteh aiiy weuyy.

Li palat la, palat bi morm lehnyew ligai yehce wainyi bi, di cee dok sobleh

ayyi waham baneh yuu goor tahaw teh sol tubehi yuu nyeoul.

Lii mbbal la bu amm jehnn, nung kor gehneh c gejjj bii, mbbal la bu fess ak jehnn.

Ayyi haleh yuu jigeen di janggeeg tai kenna ki mugeih ahmeh book.

haleh bu jigeen bu sol yehreh bu nyeoul eh tiyeh fuloor.

Lii saal la, saal bii mungy am tohgu, tohgu yu njull, mungy am taabul werr, njung kor tek c digi, tohgu bi c ganawam tohgu bu honha la.

Lee plass la plass bega hamne sun ameh aye gaan fofu lanu dem de nopaleku wala yenen janha yee bun ame jakarr felanu nyaw ak sen jekarr yee nu nopaleku.

Pataat bunj bahal defko ce boul.

Gehni laa, kuur, ndaall bu ndaw, lehket, ruugu ak bakku ak ayyi kherr.

La waañ la, waañ bi mu ngi am tabull ak ñetti tohgu , fú nit ñgi di tóóg lekk.

sah garaw bu bahh

Lii Dááli koket la dááli koket

ayyi paatat yunj tekk ce palat.

Lii tele la, tele bi nga hamni moi woneh khibarr yi hew c rewi Gambia,

Li cabinet la, mungy am lal am pahlass bingai deff sa yereh yii.

janha bu jigeen bu sol robah teh tiyeh calpeh, sol takayuu jigeen.

wo bu mbaana yu guur mungi taxaw ak nitti xale gaynu ngir ciy saako céep.

Lam bunj tekk ce lu weeah.

Ayyi haleh yuu tahawwu, yuu gai ameh pono nyaari haleh you goor ak nyaari haleh yuu jigeen yuu ameh pono

Ayy boli soperr bun teklanteh mogi am jabb.

Lampu lii Lampu la bu nyuy tek si bopu Lâl

outor bu weeah bu nehka ce yournen.

Haleh bu jigeen la mogi taxaw di reer.

Ayyi ligaih kaat len ce guur bi, nyungi tahow tiyeh cen fehteel.

Motor bu nyoul, li otor bu nyeoul laa

ayyi guruu yuu weeh ak bu hougku.

Ayyi haleh yuu goor nyewgeih tokk.

Goor boi fetcha la di sabar mogeh tega sabar goor di fetcha.

janha bu jigeen sol garam bubu takk jaru ak musoru.

Letuh , letuh .

Haleh bu jigeen bu sol granmubah , tek jenn si batambi sol jaruh deff jenn wajah si jehyambih , deff lamm

Dallen sunyew rehwuu Gambia.

Haleh bu jigeen bu tek cala defarr canamam b deff kala sol jaaru teg lam si lohom bi sool jaaru noppa ak jaaru loho monteh wee monteh xeff sool monturr.

Diwu yaram diwu yaram.

behrep bi feehlokai teh am ayyi tabul ak tokgu.

Table werr, table werr.

Ganarr ganarr bu nuul.

ayyi haleh yuu tahow ak nyew tokk.

Haleh bu jigeen bu sol robbu, dehfaar bopam bi, tiyeh posehtt takku jarruu